Zvakabakosha yaamho kuti pwere dziwane hutsanana hwakafanirana maringe ngezvirwere zvingadai zvichisongana nazvo mukugara kwavo uyezve kuti vakwanise kugara vakahlamburuka uye zvinokoshe..

Zvakakosha yaamho kuti mudzimba dzekudzidzira dzevechidiki mugarevo makachengetedzwa, uye musaita zvinokuvadza zvavanokwanisa kuzoshandisa nguva iyoyo yavanenge vachitamba kunze. Kuitira kuti tigare takachengetedza hutsanana pamwe chete ne.

Zvakakosha yambo kuti vana vadiki vakwanise kudzidza vawanewo ramangwana ravo rakahlamburuka uye kuti vazokwanisa kugara nevamwe zvakanaka mundarawunda pamwe chete nepavanenge vachigara mumatunhu.

Sevana vadiki muzvikoro tinokurudzirwao kuti tikwanise kutamba mitambo yedu pacheduo inotidzidzisao maringe kugara kwakanaka nevamwe vana zvinotibatsira kuti kana takura tinokwanisa kugarisana nevamwe mumadzimba emunharaunda

Zvinokosha yambo kuti vanhu vawane dzidziso kubvira pazera rekutanga redzidziso zvinhu zvakakosha yambo kuitira kuti pavonokura vakure veiziva zvinhu zvinokwanisa kuvaka nekuputsa.

Ndombi dzeshe dzinosisirwawo kuti dziendewo kudzimba dzekudzidzira izvi zvinoita kuti pavanokura ramangwana rinenge riri nanewo zvichakadai vanokwanisa kuzozvichengeta nekuzvimirira voga pamwe chete veirerawo mhuri nevagarisani.

Tinofanirwawo kuti panzvbo pedu patinenge teigara pakabainaka tigare takahlamburuka kunyange peshe patinonyora tonyorerewo pakahlamburuka zvinoita kuti zvive ....

Zvakakosha yaemho kuti ana edzidzo yepamusoro akwanise kuwanawo mabhuku aano kwanisa kuerenga kuitira kuti akwanise kudzidzawo zvaiitwa nemadzitateguru, uyezve anokwanisawo kuzo dzidzisawo ana awo kuti azoita.

Zvakakosha yaamho kuti ana akwanise kudzidza pachikoro chakahlamburuka, uye zvinoita kuti kune vanonga vechinyambodarikawo nemugangamwo, anhu ese anokwanisa kutodzidzawo maererano nechikoro chinonga chakahlamburuka.

Zviro zvakakosha yaamho kudzidzisa anhu maererano nechikoro chedanho repamusoro zvakakosha yaamho kuti vanhu vasangane kuitira kuti vakwanise kuzwanana pane zvinonga zvichirongwa.

Zvinhu zvakakosha yampho kuti mwana wega wega paari pega pega nguwa dzeshe dzeshe adzidzire kunyora nekuerenga zvinhu zvinokosheswa maningi munyika yedu. Kuitira kuti peshe peunofamba uzova munhu akahlamburuka unoziya kuverenga zvinodiwa

Kudzidza kwepamusoro kwakanaka yambo ,kunoita kuti vechidiki vakwanise kukura vane ruzivo rwezvaiitika makare kare uye vakwanise kuzozviudzawo kana kuzozvishandisa munguva inozotevera .

Zvakabakosha yambo kuti vana vechikora kunyanyanya vedanho repamusoro vakwanise kuhamba nemuchovha zvinokurudzirwa maningi kuitira kuti vakwanise kuzobata nguva yakhona iyo yakakosha kuti vakwanise kusvika kuzvidzidzo zvavo zvisati zvatanga.

Eya muzvikoro zvedu zvepamusoro soro tinokarirwa kuti tive nenzvimbo yakafanirana yekuti tikwanise kudzidza zvakawanda maringe nezveutsanana magariro akanaka atinokwanisawo kuita navamwe....

Mudzimba dzedu dzekudzidzira zvidzidzo zvepamusoro-soro tinokarirwawo kuti tikwanise kunge tine pekurara pakanaka uye pekukwanisa kuchengeterawo zvinhu zvedu zvakaita sekuchengeta mabhuku edu ange ane pakanakawo paanokwanisa kugara nehembe dzedu dzinge dzakachengeteka.

Muzvidzo zvedu zvepamusoro soro tinofanirwawo kuti kudzidze maringe ngezviro zvatingayi tichipawo avo vantu vakaremara kuti vakwanise kufamba uye vakwanise kuita mabasa avo mazuwa nemazuwa.

Zvakabaakosha yaambo kuti kuzvikora zvepamusoro soro uku zvikwanise kushandisa midziyo mitsva ichangodayi kupinda zvinoite kuti dzidzo dzedu dzikwanise kuenderera mberi uye zvinoita kuti zvese zvifambire mberi.

Zvinokosheswa yaambo kuti tiwane pekuryira pakabaahlamburuka uye pekugara pedu ngapange pakakwanirana kutira tisabatwa nematenda amweni angapararira amwe angange eipararira mumhepo.